uhulumende kanye lama Non Governmental Organization akhangele okwezempilakahle balenhlelo ezitshiyeneyo ezokuya emaphandleni kanye lezigabeni abantu lapha abahlala khona behamba bencedisa uku vaccinator abantwana labanye abantu abagulayo

Imikhuhlane eminengi ibangelwa yingcekeza esiyithola endaweni ezitshiyeneyo. Ukuhlanzeka kwezandla ekuvikeleni leyi imikhuhlane. Abantu bayakhuthazwa ukuthi bageze izandla nxa beqeda ukusebenzisa isambuzi bageze njalo izandla nxa beqeda ukuhlanza izindlu lezitsha ukukhwehlela lokubamba indawo ezingaba lengcekeza.

Abantu laba bakhanya bethakazelela ukuthatha amanzi empompini Kukhanya kungani kusemaphandleni lapho okungatholakali khona amanzi kalula njalo sibabona belokuthokoza kakhulu ngenxa yokuthi bathola amanzi endaweni eyodwa

Umfanekiso usitshengisa abesilisa labesifazana abahleziyo etafuleni bexoxisana. Kukhanya bebesemhlanganweni njengoba sibona iprojector kumbe umabonakude lo ophezulu kwetafula onguye abawusebenzisayo ukutshengisana amareports kumbe lezinye izinto eziqakathekileyo.

Kuyadingeka ukuthi abantu benelise ukuthola uncedo lwezibhedlela masinyane njalo nxa beludinga abantwana abancane kumele baye ezibhedlela kusukela bezalwa bezebenelise iminyaka emihlanu ngoba yilsi isikhathi esebungozini yokuthathela imikhuhlane.

Izibhedlela ezinkulu kanye lamakilinika asemphakathini ayakhwe ngaloluhlobo ukuze benelise ukufuqa izigulane kanye lama "wheel chair"

Umfanekiso lo usitshengisa iphamufulethi engabe isetshenziswa ngabezempilakahle ukufundisa abantu abasendaweni ezitshiyeneyo ngokuziphatha, sibona iribhoni ebomvu eyiyo isimbolu ye hiv and aids.

Umfanekiso lo usitshengisa iwadi elezigulane ezileleyo kuqakathekile ukuthi indawo lezi zitshone zihlanzekile ukuze izigulane zingathathelani eminye imikhuhlane

Izibhedlela ezinengi zilezikolo zokufundisa omongikazi. Kufundeka lula njengoba bebona izigulane imihla ngemihla. Omongikazi abafunda ezibhedlela baqakathekile njalo benelisa ukusebenza endaweni ezitshiyeneyo, emaphandleni lasemadolobheni lapho abadingeka khona.

Umfanekiso lowu yiUltra Sound Scan etshengisa okungaphakathi komuntu. Umsebenzi waso iscan lesi yikuthi odokotela bazi ukuthi kwenzakalani emzimbeni womuntu kumbe uzithwele kumbe uyagula ubulawa yisisu.

Omongikazi labodokotela balempahla eqakathekileyo abayigqokayo okuthwa ngama scrubs lama mask okugqokwe ngubhudi osempikitsheni ukuthi bengatholi imkhuhlane kulawo ama patients kumbe abagulayo ababakhangeleyo.

Izibhedlela ezinengi seziphucukile sezilemitshina onjengalo osemfanekisweni. Imtshina okuthwa ngama x ray machines eyokuhlola abagulayo bebone ukuthi kwenzakalani emzimbeni ibathumezele odokotela labomongikazi batsho ukuthi umuntu ubulawa yikuyini.

Kuyadingeka ukuba umuntu ahlolwe igazi lakhe ukuze abekwazi ukuthi akalamkhuhlane emzimbeni kulezindawo ezithatha igazi zingenise emtshineni impendulo zakhona zijwayele ukuphangisa ziphume amahola angamatshumi lane engakapheli.

Kuyadingeka ukuthi nxa owesifazana esekhulelwe ahambe esibhedlela ayebhalisa ukuze anakekelwe ngokuqondileyo. Isibhedlela siyahlola ukuba umntwana uhlezi kuhle esiswini, umama ulalo igazigazi elaneleyo, lokunye nje mayelana lokukhulelwa kwakhe engakayi beletha.

Ezibhendlela siyathola izindawo ezokugcina abagulayo okuthiwa ngamaward amaward lawa abesilisa bodwa labomama abesifazana bodwa ukuze bengahlangani bakhangelwe ngendlela elungileyo

Umfanekiso lowu utshengisela imithi etshiyetshiyeneyo esetshenziswa ezibhedlela. Leyi imithi iyahlolisiswa kuma laboratories ukuze ikhangeleke ukuthi isebenza kakuhle. Njalo ihlangene imithi yokugcoba lamithi yokunatha.

Kuyadingeka ukuthi umuntu anekekele amehlo akhe. Amehlo ayageziswa ngomuthi wokuthontiselwa nxa ewomile. Imithi ehloliweyo itholakala lula ezitolo ezithengisa imithi emadolobheni.

Umuthi lo usetshenziswa ngabantu abalezilonda kumbe esingathi ngamaroro ngasese. Amaroro abangelwa yikuthi umuntu uyabe equnjelwe isikhathi eside kumbe ezithwele

Ibhana leli elisemfanekisweni litshengisa umbono langenjongo yendawo leyi okuthiwa yinyomora kuqakathekile ukuthi kubekhona konke ngokubili khonokho ukuze abantu babekwazi ukuthi indawo yakhona ibasiza ngani.

Uhulumende kanye lama non governmental organizations ,bakubona kuqakathekile ukuthi abantu banakekele impilo zabo zengqondo .Ngokwelulekwa langokudinga usizo nxa kulezinto ezimhluphayo empilweni yakhe .

Ibhana leli likhuluma ngabantwana abagokekileyo njalo likhanya liyi luhlelo olufakiweyo ukuze kuncediswe abazali babantwana laba ukuthi bakhulise njani abantwana abakulesi simo.

Umntwana ugqoke i mask ebusweni. Ama mask asetshenziswa ukuze abantu bengathelelani imkhuhlane enjengabo flue, njalo yayigqokwa kakhulu ngesikhathi se COVID ukuze bangatholi igcikwane le COVID emoyeni.

Igazi liqakathekile emzimbeni liyalwisa izinanakazana ezenza imikhuhlane. Nxa lingenelanga emzimbeni wakho uyaliphiwa igazi nxa wehlelwe yingozi kumbe uliphiwa nxa selililutshwana kodwa ufanele uphiwe imithi yokusilisa imvukuzane.

Nxa umuntu egula endulo bebeleZinyanga ezelaphayo imikhuhlane etshiyetshiyeneyo, manje ngenxa yokuguquka kwezinto abantu sebathathela phezulu imithi eyabuya labelungu etholakala ezitolo ezifana lale.

Uhulumende uyakubona kuqakathekile ukufundisa abantu ngokuziphatha kuhle. Njalo lezi inhlelo zenzakala kuyo yonke indawo, emaphandleni lasemadolobheni. Lapha abantu abafundiswa ngomongikazi kumbe ngodokotela, befundiswa ngokudla kuhle, ukuziphatha kuhle lokuya ezibhedlela ukuyadinga usizo nxa umuntu engezwa kuhle.

Abesifazana balezindlela ezinengi zokuzivikela ukuzithwala.. Lokhu kwenzelwa ukuthi umuntu abelabantwana abenelisa ukubagcina. .Lezizindlela zitshiyene. Eyinye yileyi esemfanekisweni okuthiwa yi injection. Ehlala inyanga ezintathu. Umuntu abuyele njalo esibhedlela ayehlaba eyinye.

Kuqakathekile ukuzikhandla umzimba kulabo abasebenza emawofisini abatshona behlezi ukuthi umuntu engahlalahlala asukume ayelule ingalo, ayelule izandla ayelule konke lenqagala.

Abantu bayakhuthazwa ngabezempilakahle ukuba banathe amanzi afika amalitha amabili ngelanga. Laba abenza okwezemidlalo bona kuqakathekile ukuthi banathe amanzi ukuze bangaphelelwa ngamanzi emzimbeni.

Kulemitshina encedisayo kakhulu abezempilakahle nxa bekhangele umuntu ukuthi umzimba wakhe uzwa kanjani. Empikitsheni kukhona umtshina wokukhangela inhliziyo, iBP ,itshukela konke legazi.

Endulo inhlaba konke lama khukhu bekusetshenziswa ukusilisa abantu nxa bebulawa yizisu kumbe belezilonda. Khathesi sokusetshenziswa ukulungisa imithi efanana leyokugcoba kanye leyokugeza.

Elizweni lakithi basasekhona abelaphi okubizwa kuthwa zinyanga. Laba bahlanganisa izihlahla ezithile ukuthi basilise abantu. Manje ngenxa yokuthuthuka lokutshintsha kwezinto abantu abanengi sebe balekela izinyanga bekhetha ukuya ezibhedlela.

Irosemari iqakathekile njalo isebenza into ezitshiyetshiyeneyo iyanathwa nxa umuntu ebulawa likhanda kumbe ekhwehlela njalo iyasetshenziswa ezitshebeni ukunambithiseka ukudla njalo iyaxotsha lezibobo.